niriba n pɛƒɔli ʒɛya ni be dihi bɛnidira paɣ' ba mɛni da ba laɣim zaya ni be dihi bɛnidira paɣ' ba maa shɛbi gbanila siliba bihi ka duba maa gbaba bihi maa gbaba be zuya pam bɛni ʒɛ paviliyɔn n nyɛli ka bɛ kuli ʒɛ tabiya n pɛƒɔli

saratɛ n bala lori n nyɛ saratɛ shɛm maa nyɛmi o nyɛɛ ni wurim shɛm ƒayisapisi nim palila dini nisalinim kuli yina ti pɛ n gili lori nim maa shɛm maa nyɛmi pali zuɣ' sa ka be ʒɛya na nyɛmi tihi ni ʒɛya

niriba n kuli ʒɛ nima niriba maa zuuyapam b kuli ʒɛya ha ka so ʒɛ be tuuni tɛritɛ wuhiriba bɛnshɛɣ'ha la be laanirimaa pɛli kapu ka pobi o noli la so nɛntankpagu laasabu o yɛ liga shɛli maa dini n lan nyɛ jinjam maa gba

chichi do n bɔŋɔ maa a suripasita n.ʒɛ katiŋha na ŋɔ ka bɛ kuli ʒɛ kuɣisi zuɣ ka shɛbi yɛ liga buluhi ka shɛbi yɛ liga piɛla ka shɛbi yɛ chinichina daliya nima ka do.maa puuni zaa kuli zali kuɣisi

niraba n ʒɛya maana sooja nim bɛ bi ni ka shab ku dihiri daangbɛri ka kuli pobi bi nangbana ka bin karili n ku do bi nyaanga eer pooti n bala alɛpilɛ nim gba bɛ dinni ninsal nim maa zooya gari kamani ninvuɣu pia kobshii laasabu

salima gbibu shee n boŋo maa bi gbiri salima maa ka shab koritimi yiri ti paɣara shab koritilimi bul doza nim biɛni mashina balibu balibu kom mashina biɛni mashina din gbiri boɣa maa biɛni di shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka di shɛŋa nyɛ zaɣ dozima

Zaham n bɛ taha bihi maa ni zaham maa zooya pam bi punpula zaham maa bɔŋ bɔŋ zaham shɛli biɛla gbambihi kara ni ka shɛli bɛ gbambihi bihi ni ka bi kuli muɣi bi mansi n ʒɛnʒɛya hali pantuhi biɛla laa tiŋ maa kuli nɔli maa paɣaba kuli zoola dinni

na bɔriba nabɔriba n bɔŋɔ maa bɛ laɣim ya maa n chɛni maa ka be shɛbi ʒɛla a kpaku zuɣ' ka shɛbi shɛbi ʒɛ tiŋ gbani ka bɛ chɛna ka bɛ zaŋ niŋ niriba maa ƒɔtonima n nɛŋ tuuta puuni n ʒɛya gbabili nabɔriba n bɔri nam maa

bia so n doya diɛmda bia maa nyɛla dilmiin bila o doya maa ka Diɛma diɛma lora bihi maa diɛma diɛma ziliji nima ni diɛma diɛma tois ka bi zaaha ku piɛpiɛ n gili ka o ʒɛya lihira

shab n ʒɛya maa doo maa buɣurila bia bia maa yɛla liiga ʒiɛ ka paɣaba mini dabba gba ʒi bi ko ka bia ŋo zaŋdi o nuu taɣandi o ninni ka doo maa naan zaŋ o kootu yirigi pili o zuɣu paɣa maa gba yɛla neen sabila

doɣitɛ n ʒɛya n wuhiri bia manima be ni yan gbabi be nihi shɛm maa o ʒɛ maa ka tima tamitaila tɛbuli maa zuɣ be nihi tima bɛni n nikuri tima ma shɛbi ʒɛ kuɣisi zuɣiha doɣitɛ maa ʒɛla jilima kuɣ' zuɣ

Naboriba Naboriba n kuli laɣim chisimam maa ka bɛ sheba pili zipil'ʒehi amarika filaaki nima be dipuuni ka bɛ piresidenti maa yina n ti ʒia ka teegi o nuhi ka lo taaya o nyingolini ka sheba wuɣi bɛ nuhi zuɣusaa ka polo maa puuni bɛ kuli gbibi dapaɣala.

tiŋ n ʒɛya na maa tiŋ maa galisiya pam tiŋ maa yiya maa luɣuli kam ku nyɛla jiranbiisa nima bi peentila shɛŋa peenta dozima ka shɛŋa peenti zaɣ piɛla ka shɛŋa taha nyɛ taha ʒiɛhi ka shɛŋa nyɛ taha giriin

Sarati n bala sarati maa niŋya mali yaa pam lihimi lora ni saɣam ni to birij n wurim wurim ʒɛya shɛm tipa nim bɛ nimaani ni kaago lora nima ka lora kuli piɛ n saɣam saɣambu nimmoo lora maa shɛli gbaya ayi zaaha

Niriba n ʒiya na maa jiranbiisa n kuli ʒɛ katiŋ na maa jiranbiisa maa nyɛla jiranbiisa waɣinli ka duɣi bila laasabu ku ʒɛya ka filaawaas bɛ din ni ka kpukpali tia za di nyaanga ka sa vuhim katayuya nim tabili tabili n nyɛ ninsali nim ʒi teebuli zuɣu ka bindira tam tam ya.

pɔlinsi mini bi gobnanti bi ʒiya maa ka o tiri bala pini o zaŋla shɛli ti o o nudirigu ni ka o deeri shɛli o nuzaa ka so ʒiya ha ka zaŋ kamɛra kpa o ka paɣa ʒi bi gobnanti maa luɣuli zuɣu ka gba pili kaapu o zuɣu ni ka shab ʒɛya ha n ku zaŋ bi nuhi gabi gabi bi nyaansi

niraba ata n ʒiya ka bi zaaha zaŋ binyahari pobi bi noya bi nyɛla gban ʒiɛhi ka zaŋ binyɛra tiri taba ka kompiuta ʒi yino tooni ka yino maa kpabi baaji o nyaanga bi zaa so bi pili zipiliti bi ku ʒiya maa ka bi zabiri yila polo zaa

niriba niribaanu paɣ' ba n nyɛba bɛ kuli zanla gaɣ' n kpabikpabi bɛ yaanisi ka yino zali kupu ka yino gbami gbabi kopu ka bɛ shɛbi so chɛnichɛna paɣ' baata maa gari bɛn bɛ nyɛgi maa niribaayi maa kom ka be chɛni ni be ti toi

Niriba nkuli laɣim nyoihira niriba maa zooya pam bi ahɛba wuɣila bi nuhi zuɣusaa ka gbubi foon nima ka ahɛba gbubi foto nima laasabu ka di bɛ dapaɣila ni ka bi kuli wuɣil zuɣusaa ka yoihi ra.

diɣisi din gbaari wuntaŋ ka tiri buɣum la n paya ŋɔ maa ka di tabiibi baŋdiba ka bi gindi n kaarili laa panals ŋɔ maa di nyɛla wuntaŋ ni yɛn kpɛ binshaɣu ka di zaŋ foomi laati n ti ninsal nima

Nachimbi ata n ʒɛya bi ʒɛya maa ka gbuli gila tahabihi ayi heed pais n kuli nyɛli doo maa yino pilila zipiligu ka niraba ayi liiga nim di yɛn nyɛ kala yinsi ka ninvuɣu yino maa mii dini nyɛ dozim laasabu ka kpukpali tihi ku ʒɛ katiŋ ha

jiŋli n ʒɛya maa jiŋli maa tooni na buŋsi ayi gala loɣu ʒiya ka niraba bɛ jiŋli maa tooni na jiŋli maa kala nyɛla kala piɛlli ka di manaara nim ku yi polo ka di binshaɣu kam kuli tom bara di nyaanga jiranbiisa nim biɛni jiranbiisa nim maa gba galisiya

Doɣata mini barinima doɣata maa ʒila kuɣu zuɣu ka o nuu pa teebuli zuɣu ka o gbibi pen ka sanitaaza tamya ka bara maa gba ʒia ka zaŋ o nuu gbaagi o tibli ka baaji tam o tooni bara maa nyɛla paɣa doɣata maa mee nyɛ doo ka picha nima kuli yiliya na ha.

ninsal nim n zori kuni tingbani shɛli maa bi zobu maa ni shab kuli ʒirila niɛma luɣuli kam paɣaba maa gurigurila niɛma niŋ taha ni ka zaŋ soŋdi panpa ka lo soŋdi maa pa ka shab kpabi bihi bihi biɛni ka paɣa ninkura biɛni

Sooja n kuli bu o sooja nɛma ka gbubi malifa ka zaŋ zuɣupili ʒee pili ka pɔbi o nyee ka o bɔɣu zuɣu gba kuli to zaɣa ʒiɛhi ka polinsi gba ku niŋ alɛt n gbubi bi malifa nima ka ninsali nim za bi yaɣali ha kuriti gaadi bi mini ba sunsuuni.

silmiin paɣaba ayi ni doo bi kuli ʒɛya yuundila wɔbiri ha ka bi bɛ kom ni nyura kom maa puuni tihi ku sami ka fulaawaasi nim sa ko nagbani kpansi silmiinsi maa niraba ayi pilila zipili woliɣa ka yino pili kaapu ka piri namda muna paɣa maa ka bi zaa lɛbigila bi nyaangi biriti na doo maa liiga maa nyɛla

niriba n.chɛna niriba maa pɛla ƒɔli chɛna guripu maa nyɛla ʒɛ bota zaa buta maa zaasaha nɛsalinima zaa yɛla nɛnʒiɛhi ka shɛbi yɛ polovanima ka shɛbi yɛ nɛnsabila ka bɛ kuli zoi zaɣ kamani nivuɣ' kobibisi yɔbu polo chɛna

So n ʒɛya ka zaŋ kɛtins n tamtam tabi zuɣu bin nyura biɛla dinni laa nira maa yɛla chinchin mini di liiga liiga shɛli n bɛ gbunni ka o naan yɛ chinchin liiga maa pa ka gbubi baaji ʒiɛ ka piri namda ʒiɛ ka pili zipili piɛlli maa